Suuqiin yookin supparmaarkettiin kun, suuqii uffanni dhiiraa fi dubaraa gosa garaa garaa itti gurguramanii dha. Uffanni kunneen kan akka:surree, kootii, Tiishartii fi qamisii faa yoo ta'an, uffanni kunneen kan nama umurii dargaggeesssaa fi ga'eessaa dha.

Kun bakka kosiiwwan garaa garaa itti gatamaniidha. Bakki kun kosiiwwan garaa garaatiin tuulame kan jiru yoo ta'u, Konkolaattonni qabanii kosii kana haraa jiru. Gara samiirra ammoo allaattonni naannoo kana marsaa jiru.

Namoota lama walcinaa taa'anii jiranidha. Namoonni Kuni namoota umriin isaan gara dullummaatti siqaa jirudha. inni tokko dhiira isheen tokkommoo dubartiidha lamaan isaanituu gammachuudhaan kolfaa jiru. inni dhiiraa asheeta midhaan shumbiraa harkatti qabatee nyaachaa Jira.

Hojii daandii konkolaataa hojjechuu keessatti maashinoota baay'eetu hojii irra oola. Kun ta'uun isaa namoonni ogummaa meeshaa kana sochoosuu qaban akka isaan itti fayyadaman taasisuu danda'eera. Kana malees hojiin karaa konkolaataa hojjechuu bakka hundatti cimee itti fufuu waanta qabudha.

Kun dhugaatiwwan garaa garaa burcuqqootti buufamanii argamanidha. Dhugaatiwwan kunneen dhugaatii jajjaboodha. Dhugaatiwwan kunneen bifa garaa garaa kan qaban yoo ta'u, gosti isaanii garuu tokkumadha, yookiiin walitti kan dhiyaachuu danda'ani jechuudha.

Simbirroo xiqqoo mataa irraa goofaree qabdu muka irra qubattee jirti. Simbirroo xiqqoon muka irra qubattee jirtu tun bifti ishee burreedha. Simbirroon mukarra qubattee jirtu biikiin afaan ishee gurraacha fi dheeraadha.

Afirikaan ardii seenaadhaanis haa ta'u, seeraan namoota dhiibbaa gaarii gochaa turan hedduu qabdi. Namoonni kunneen tokkummaa'uu biyyoota Afirikaa irratti gumaacha gaarii godhanii jiru! Kunis sirna bittaa garbummaa jalaa uummata bilisoomsuu danda'ee jira.

Biyyi keenya holqa hedduu qabdi. Holqi kun immoo lammiilee biyya kanaatiif faayidaa guddaa kennaa ture. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa kanas karaa mootummaatiin irratti hojjetamuudhaan bakki kun iddoo daawwannaa filatamaa ta'aa jira.

Namoota dhuunfaas haa ta'u gareen sochii jireenyaa guyyaa guyyaan godhaniin mana jireenyaa ni ijaaru. Manni kuns gulantaa garaa garaa kan hordofudha. Manni ijaaramee jiru kun gulantaa sadii kan qabuu fi baay'ee kan miidhagudha!

Dhaloota jaarraa kanaa irratti waanti gaariin uumamaa jira. Haalonni mijatoon yeroo ammaa argamaa jiran baay'ee gaariidha. Kana jechuun addunyaan kun waantota baay'ee haala salphaadhaan hojjechuu waanta jalqabdeef gara fuulduraattis abdii guddaatu eegamaa jira.

Manni kun, mana miidhaginaa dha. Manni miidhaginaa mana namoonni miidhagina qaama isaanii itti eeggatanii dha. Mana kana keessatti dhiironni rifeensa isaanii ni sirreeffatu akkasumas dubartoonni immoo rifeensa isaanii ni sirreeffatu. Kana malees, dubartoonni fuula fi hidhii isaanii qalama ni dibatu.

Kun iddoo konkolaattonni dhaabatanii dabareen itti nama fe'ataniidha. Bakka kanatti konkolaattota baay'ina qabantu mul'ata. Akkasumas bakka kana namoonni olii fi gadi adeemaa jiru. Konkolaattonni kunneen xixiqqoo fi gurguddaa yoo ta'an hunduu akkuma humna isaanitti nama fe'atu.

Meeshaa naannawwaa fakkii itti safaranii fakkeessaniidha. Meeshaan kun halluu diimaa fi gurraacha qaba. Boci meeshaa kana qubee afaan Oromoo L fakkaatee jira. Meeshaaleen kunneen baayyatanii wal irra naqamanii taa'aa jiru.

Dhugaatiin Kookaa jedhamu biyya kana keessatti baay'inaan dhugama. Kana irraa kan ka'e warshaan dhugaatii kana oomishu biyya kana keessatti baay'inaan raabsuudhaan namoota biraan ga'a. Kun immoo galii dhaabbatichaa dabaluu keessatti iddoo guddaa qaba.

Namoonni umuriin guguddaa ta'an kunneen uffata aadaa uffatanii imalaa jiru. Namoonni kunneen uffata aadaa bullukkoo haalluu adii qabu fi ulee abbaa gadaa qabatanii akkasumas mataa isaanitti uffata aadaa maratanii ayyaanaa aadaa saba Oromoo kan ta'e irreecha kabajuuf deemaa jiru.

Nama bakka hojiitti argamuu fi namni kun ammoo uffata hojiisaa uffatee kan argamudha. Namani kun ammoo waarshaa guddaa tokko keessatti kan argamuu fi waarshaan kun ammoo isa duubatti kan argamudha.

Kitaaba mata dureen isaa "Sanyii" jedhu. Kitaabni kun jechaa fi caasaalee jechaa irratti xiyyeeffannoon kan qophaa'edha. Gosoota dham-jecha walabaa fi hirkatoos tajaajila isaanii waliin kan ofkeessatti haammatedha. Xiyyeeffannoon kitaaba kanaas; Barsiisotaa fi barattoota afaan Oromoo ittiin deeggaruufidha.

Maxxansi kun, maxxansa beeksisa mana Ispoortii dha. Maxxansi kun, maxxansa beeksisa leenjii ispoortii woorlid teekuwandoo jedhamuu yoo ta'u, teekuwandoon ispoortii ogummaa fi sochii qaamaa kan biyyoota baha fagoo keessatti eegalee yeroo ammaa kana kutaa addunyaa hundarrattuu babal'atee dha.

kitaaba argaa kan jirrudha innias kan mata dureen isaa " dhidhiibbaa caba dabaloo" jedhu yoo ta'u kunis kan afaan oromoon barreeffamedha. namni ktaaba kana barreesse ammoo barreessaa Lalisaa Indiriis Adam kan jedhamudha.

Suuraa qamadii haala bareedaan oomishamee jiruudha. Qamadiin kun daraaree firiin isaa gara bilchaachuutti deemaa jira. Lafti midhaan kun irratti oomishamee jiru lafa diriiraa hektaara hedduu ta'eedha. Teessumni lafa kanaa dhiqama biyyeef waan hin saaxilamneef qamadii kana haala gaariin kenne.

Akka addunyaa kanaatti kalaqni karaa teekinooloojii dhufa jiru waanta baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Kana irraa ka'uudhaan waanti ka'uu qabu konkolaataa konkolaataadhuma akka isaatii baatee adeemudha. Kun bakkeewwan hedduutti konkolaataawwan deemuu hindandeenye baatee galmaan gaha.

Kun alaabaa biyya Itoophiyaa fi kan biyya Turkiiti. Alaabawwan kunneen waliin hojjachuu yookiin hariiroo biyyoota lamaanii akkaataa agarsiisuu danda'aniin bakka tokkotti argamu. Alaabawwan kunneen minjaala irra kaa'amanii jiru. Alaabawwan kunneen sibiila gabaabaattti fannifamanii argamu.

Namoota wal dorgommii ispoortii irra jiranidha. Namoonni kunneen kan isaan wal dorgomaa jiran annoo tapha kubbaa miilaati. Taphni kubbaa miilaa garee lamaan taphatama. Gareen tokko gubbaa gara gooliitti dhiitaa kan jiruufi gareen tokko ammoo dhoowwuuf deemaa kan jirudha.

Kun poolisoota seera tiraafikaa kabachiisan yoo ta'an, motora yaabbatanii tarree galanii yaa'aa jiru. Namoonni kunneen uffata dambii poolisii kan tiraafikaa uffatanii kan jiran yoo ta'u, akkasumas kooffiyaa kan tiraafikaa kaawwatanii jiru.

Magaalaa keessaa fi magaalaan ala warshaalee fi industirii gara gargaaru jira. Industiriiwwan kanneen immoo diinagdee biyya tokkoo saffisiisuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Oomishni isaan oomishan warshaa tokkoo gara isa kaaniitti adda adda.

Joobirri afaan isaa samiitti ol qabee taa'aa jira. Joobirri gosoota allaattii keessaa tokko ta'ee samii keessa ol fagaatee deemuu kan danda'uu fi umurii dheeraa jiraachuu kan danda'uudha. Innis gara mataa irraa adii qaba.

Siimiin bilbilaa keessa galuu tarree galee jira. Siimiin bilbilaa gosa bilbilaa irratti hundaa'uun hangaa fi bal'inaa garaagarummaa qabaachuu ni danda'u. Fakkii irratti elektiroonisks Siim, Naanoo siim Maayikroo siim fi Miinii siim jedhee jira.

Lafti kun lafa bishaanii uwwifamee jirudha. lafa iddoo amma argamaa jiru kana keessa jiraachuun kan baay'ee rakkisaaf taheedha. sabaabni isaa bishaanii uwwifamee waan jiruu dhala namaa keessa jiraachuu kan hin dandeenya. naannoo kana keessatti biqilaa gosa addaa addaatu keessatti oomishamaa jira.

Kunneen ,hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan haalluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun haalluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataf ni oola.

suuraa kana irratti kan arginu kun meeshaa ammayyaa'aa qorrisiisaa jedhamuun beekamu dha. kunis immoo halluu adii kan qabuu fi qabannaawwan banuuf nu tajaajilan kan ofirraa qabu dha. tajaajilli isaas nyaanni akka hin aloofne gochuudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun wantoota addaa addaa kan taa'anidha. akkasuma illee wantoonni nuti argaa jirru kanneen akka namaa fi wantoota biqiloota abaaboo bareedaa addaa addaa qaban argaa jirra.

Kun kabaja ayyaana Cuuphaa, ayyaana manni amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa kabajjuudha. Bakki kun ammo Ameerikaadha. Lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatantu achitti ayyaana kana kabaja. Hangafoonni fi abbootin amantii ayyaana kana kabajaa jiran dibaabee fi uffata mana kiristaanaa uffaatanii kabajaa jiru.

Kun iddoo haroo yookiin bishaan ciisaan jirudha. Bakka kanatti bosonni illee rukkatee argama. Namoonni bishaan kana irra doonii xiqqaadhaan bashannanaa jiru. Bakki kun bakka baay'ee bareeduu fi namatti tolu yoo ta'u, daawwannaaf bakka ta'udha.

Namoonni doonii irraa buufamanii handaara galaanaa irra taa'aa jiru. Doonii guddaa adiin handaara galaanas buufata doonii irra dhaabbachaa jira. Bishaan galaanaa garmalee qulqulluu ta'ee mul'ata. Qarqara Galaanaan gamaa mandarri jira.

Barsiisonni baay'een akka biyya keenyaatti hojii gaarii hojjechaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan barsiisonni kun mana barnootaa keessatti barattoota wajjin hariiroo akka qabaatan taasiseera. Haata'u malee barsiisonni kun galii gaarii argachaa hin jiran jedhamee qeeqama.

Saboonni biyya kana keessa jiraatan uffata aadaa garaa garaa qabu. Uffanni aadaa isaanii kun immoo akka isaaniif beekamuuf haalota garaa garaatiin miidhagsuudhaan uffatanii adeemu. Kun immoo namoota baay'eedhaan jaalatamummaa argachuudhaan sabni sun akka beekamu gochuu keessatti qooda guddaa qaba.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jiru kun miilla namaa tahee jilbaa gadi qofatu argamaa jira. akkasuma illee miilli jilbaa gadi qofti argamaa jiru kun miilla dubartii kan tahedha. milla kanatti kophee bareedaa tahe kawwattee jirti.

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa Obboo Joobir fi kanneen biroo kan jedhu dha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Firaa'ol Fiqruu nama jedhamu dha.

Haadholiin qoraan dugdatti baatanii daandii konkolaataa irra imalaa jiru. Haadholii qoraan baatanii deemaa jiran duuba mukkeen ibsaa halkanii ibsan lama dhaabbatanii jiru. Daandiidhaan gama irratti daggalli mukkeen yabbuu qabu ni jira.

Qulqullina lageenii eeguun fayyaa lubbu qabeeyyii eeguu jechuudha. Kun immoo yeroo baay'ee namoonni lagatti balfa garaa garaa gatu. Kana malees keessatti uffata miiccuufi dhiqachuu fa'aatu yeroo baay'ee mul'ata. Kun immoo faalama bishaanii fiduu danda'a.

Kuni wadaroo ittiin intarneetii qunnamsiisuuf gargaarudha. Meeshaan elektirooniksii kun kompiitara intarneetitti quunnamsiifuuf kan gargaarudha. Meeshaan kun halluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u, maramee hidhaadhaan hidhamee kaa'amee jira. Meeshaan kun saaffisa intarneetii guddaa kennuu kan danda'udha.

Baanarii bal'aa tokko irratti Afaan Oromoom barreeffamni ' waltajjii sosochii Itiyoophiyaan haa Oomishtu Qindoomina Biiroo Inbastimeentii Oromiyaa , Godiina Baalee, Baalee bahaa fi Baalee Roobee magaalaa waliin geggeeffamu ' jedhu barreeffamee argama.

Kun gosa kophee siliipparii jedhamudha. Kopheen kun irri isaa banaa yommuu ta'u, yeroo baay'ee mana keessa fi yeroo miilla dhiqatan kaawwatama. Kopheen kun ejjanni isaa bifa gurraacha kan qabuudha. Kopheen kun maal irratti argama?

Shamarreen qal'oo diimtuun akka malee miidhagdu takka miila ishee wal irra qaxxaamursitee harka ishee lamaan duubarra gootee suura ka'aa jirti. Dabalataa, uffata aadas habashaa fi kophee komeen isaa ol dheeraa hidhattee jirti.

Kun daa'imman amantii Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa hordofan yoo ta'u, taa'aanii macaafa dubbisaa jiru. Bakki isaan itti argaman kun ammoo mooraa mana amantaa keessadha. Mooraa mana amantaa kana keessatti maal fa'aatu argama?

Kunneen poolisoota meedhaa muuziqaa afuufaa jiraniidha. Poolisoonni kunneen durboota yoo ta'an, uffata dambii poolisii uffatanii argamu. Dudduba isaanitti ammoo biqiloonni fi manneen ni argamu. Poolisoota kana keessaa isheen tokko kooffiyyaa kaawwattee jirti.

Ijoolleen habaaboo birraa baay'inaan ciranii qabatanii argamu. Habaaboon kun kan uumamaa fi bifa keelloo kan qabuudha. Dudduuba ijoollee kana lafa margaa fi kan habaaboo qabutu mul'ata. Xiqqoo achi irraa fagaatee ammoo lafti tulluu wayii jira.

Kun loogoo dhaabbata 'Ithiyoo Zeenaa' jedhamuuti. loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u, halluu lamaan kan hojjatameedha. Halluuwwan kunis halluu burtukaanawaa fi gurraachadha. Loogoon kun gidduu isaatti mallattoo maalii qaba?

Konkolaataa namoota geejjibuuf ooludha. Konkolaataan kun dheeraafi yeroo tokkotti namoota heedduu kan bakka tokkoo gara bakka biroo geessuuf gargaarudha. Konkolaataan kunis haalluu daalacha kan qabuufi bakkee hundaan fooddaan kan guutamedha.

Kun, mana jireenyaa namootaa dha. Manni jireenyaa kun mana jireenyaa nama amantii Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa hordofuu yoo ta'u, ibsitoonni amantichaa kan akka suuraa qulqullootaa fi meeshaan faaruu baganaa jedhamuun beekamus ni jira.

Odaan gosa mukaa damee babal'aa qabudha. Mukti akka gaaddisaatti kan fayyadu, bakka bashannana dhala namaa ta'uuf kan gargaarudha. Odaan gosoota mukaa jiran keessaa umurii dheeraa jiraachuudhan kan adda ta'e dha.

Meeshaaleen suphee irraa hojjetaman kunneen mana keessatti faayidaa garaa garaaf kan oolanidha. Meeshaaleen akka jabanaa halluuwwan adda addaa qaban, baattuuwwan cilee fi aarsituun ixaanaa ni argamu. Meeshaaleen kunneen bakka bittaa fi gurgurtaa jiru.

Biiroo bareedaa keessa minjaalli hedduuun walitti maxxananii argamu. Teessoo gurraachi minjaala marsanii jiru. Kana malees, minjaalota biiroo keessa jiran hunda isaanii irra kompiitara yookin laaptooppiin taa'ee jira. Minjaalli saanqaa irraa tolfama.

Kun dhagaa mana yookiin gamoo ijaaruuf fayyadhu yoo ta'u, maqaan isaa bilookeetii jedhama. Dhagaan kun bifa addaan simintoo irraa kan tolfamuudha. Dhagaan kun bakka itti oomishametti lafa irratti tarree galee kaa'amee jira.

Ijaarsa manneen jireenyaa daandii cinaa irraan diigamaa jiranii fi namoota daandii irra oliif gadi imalaa jiran. Misooma magaalaa keessaa qulqullina ijaarsa manneenii fi daandii irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiru kan nutti agarsiisudha.

Dubartiin kun, maqaan ishee Muluu Baqqalaa jedhamti. Dubartiin Muluu Baqqalaa jedhamtu kun aartistii sirbaa yoo taatu, sirboota Afaan Oromoo hedduu sirbiteetti. Aartistiin kun uuffata aadaa kaawwattee, callee kaawwattee fi siinqee harka isheetti qabattee sirbaa jirti.

Kun ijoollee tapha kubbaa miilaa taphataniidha. Ijoolleen kunneen uffata ispoortii kan kubbaa ittiin taphachuuf ta'u uffatanii kan argamaniidha. Taphattoota kan bira ammoo namoonni lama dhaabatanii jiru. Xiqqoo isaan irraa fagaatee ammoo dirree kubbaa itti taphatan kana cinaa biqilootatu argama.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Namoonni lakkoofsan hedduu ta'an kun walitti qabamanii ayyaana irreechaa kabajaa jiru. Ayyaanni irreechaa ayyaana galateeffannaa saba Oromoo yoo ta'u, waggaattii al lama tulluu fi qaama bishaanii cinaatti kbajama. Namoonni kunneen, uffata aadaa saba Oromoo kaawwatanii jiru.

Hoolaan beellada namoonni itti fayyadamanidha. Haata'u magaalaa keessatti namoonni beelladoota horsiisuu jaalatan haajiraataniyyuu malee bakka dheechifatan waanta hinqabneef baay'ee rakkatu. Kanaaf Hoolaa isaaniifi kanneen biroo karaadhuma irratti gadhiisanii akka isheen naanna'aa ooltu taasisu.

Kun dizaayinii jalqabaa kan hidha Guddicha Abbayyaa kan turedha. Hidhi kun amma xumuramee hojii egalee kan jiru yoo ta'u, ijaarsi isaa waggaa kudha afur kan fudhateedha. Hidhi kun qabeenya ummata Itoophiyaa qofaan kan ijaaramedha.

Fincaa'aa bishaanii lafa diriiraa gubbaa irraa gadi yaa'aa jiru. Lagni kun bosona mukeen magariisa bitaa fi mirgaan dagaaganii dachee uwwisanii jiran gidduudhaa bifa addaateen yaa'aa kan jirudha. Haalli teessuma lafaa mukeen bishaan kana cinaa jiran daran qalbii namaa harkisu.

Kun Ministeera Muummee Itoophiyaa kan ta'e Dr Abiy Ahimadhidha. Dr Abiy waltajjii irratti ol bahee haasaa taasisaa jira. Bakki inni itti haasaa taasisaa jiru kun Oromiyaa lixaa wallagattidha. Barreeffamni fuuldura kanatti barraa'ee jiru kun afaan maalitiin barraa'e?

Kun bakka alkooliwwan ciccimoon adda addaa itti argamaniidha. Alkooliiwwan kunneen qaruuraatti namqanii saamsamanii kan jiran yoo ta'u, gosti isaanii baay'eedha. Ifaan ammoo fulduraan qodaawwan alkoolii kana irratti ifee kan argamuudha.

Meeshaaleen kunneen, fal'aana yookiin meeshaalee nyaata ittiin baasan muka irraa hojjataman yoo ta'u, meeshaaleen kunneen haalluu keelloo diimaa dibamaniiru. Meeshaaleen kunnneen, agarsiisaaf bakkee keessa kaawwamanii jiru. Meeshaaleen kunneen, bal'ina fi dheerina dheeraa qabu.

Artist Hacaaluu Hundeessaa jedhama. Aristii Oromoo biratti baay'ee jallatamaa fi kabajamaadha. Hacaaluun Artistii qofa osoo hin taane falmataa mirga saba isaati fi goota sodaa hin qabne ture. Hacaaluun nama ammaaf hin beekamneen Finfinneetti ajjeefamee argame.

Dubartoonni meeshaalee mana miidhagsanii fi hojii adda addaa keessatti shoora guddaa taphachuu danda'an uumuu ni danda'u. Meeshaaleen kunneen akka fakkeenyaatti gundoo, qorxii, bareechituu keenyanii fi kanneen biroodha. Innis madda galii ni ta'a.

Waajjiraaleen baay'een isaanii qulqulleessituu qacarachuudhaan mana hojii isaanii miidhakfatu. Kun immoo nageenya namoota bakka sana keessa hojjetanii eeguu danda'eera. Kana bira darbees qulqullinni yeroo jiraatu gammachuun hojjettootaas baay'ateera. Kanaaf dhimmi kun bakka hundatti cimee waanta itti fufuu qabudha.

Manni amantaa Ortoodoksii bifa kanaan kan ijaaramudha. Manni kun kutaalee adda addaa kan qabuu fi mataa isaa irraa mallattoo fannoo kan qabudha. Kunis sababa amantootni yookiin hordoftoonni amantaa kanaa Yesuus isa fannifame waan hordofanidha.

Iddoo mma argamaa jiru kun iddoo dhaabbata ykn iddoo waajjiraan mootummaa ykn miti mootummaa kan taheedha. akkasumallee akkaataan ijaarsa balbala ittiin ol galanii kun baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama hawwatuudha. karaa ittiin ol galanii kun baay'ee bareeda.

Dubartiin kuni maqaan ishee aadde Adaanach Abeebee jedhamti. Fuullee ijaa godhattee dhaabbachaa kan jirtuudha. Uffata haalluu adii fi faaya mormaa godhattee jirti. Barreeffamni afaan Amaariffaa morma ishee jalatti ni argama.

Miidiyaan hawwaasaa biyya keenya keessatti wantoota dhiibbaa uumuu danda’anii fi uumaa jiran keessaa tokkodha. Miidiyaa hawwaasaa fayyadamuun odeeffannoowwan wayitawaa gara garaa yeroo yeroon argina. Miidiyaalee hawwaasaa kanneen keessaa feesbuukiin isa tokkoodha

Kun meeshaa kosii adda addaa ittiin haruu fi ittiin oofanii gataniidha. meeshaan kun gommaa tokko kan qabuufi qabannaa harkaa harkaa kan qabuudha. Meeshaan kun sibiila irraa kan tolfameedha. Iddoo meeshaan kun itti argamu iddoo akkamiiti?

Kun hoospitaala keessa bakka itti namni yaalamuudha. Bakka kanatti ogeettiin fayyaa qabdee waa'ee fayyaa dhukkubsataa qorachaa jirti. Ogeettiin kun waraqaa irratti waa galmeeffattu harka irratti qabatte kan jirtu, yoo ta'u odeeffannoo tokko tokko irratti galmeeffachaa jirti.

Itoophiyaan biyya karaa ispoortiitiin beekamtii guddaa qabdudha. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana qabeenya beekamtii goonfannee jirru bulfachuudhaaf leenjii gahaatu kennamaa jira. Kun immoo dhaloonni duubaa dhufus walharkaa fuudhaa akka deemu taasisaa jira.

Magaalaa guddittii biyya keenya kan taate biyya Itoopiyaa keessatti handhuura taatee kan jirtu magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalitti kan taate argaa kan jirrudha. Magaalaan kun bara kam hundeeffame jettanii beektu?

Boqqoolloo asheetee gahaa jiru argaa jirra. Boqqoolloon gosoota midhaanii keessaa tokko ta'ee nyaataaf kan ooludha. Boqoolloo kanas kan oomishee dhiyeessiif dhiyeessu qote bulaadha. Boqqoolloon kunis tokkoon isaa firii lamaafi isaa olis ni qaba.

Erga bilbillii fi kompiitaroonni garaa garaa kalaqamani dhaloota qaqqabanii aappilikeeshinii isaanitti fe'amuu danda'u kan akka Teelegiraamii kanaa qabaachuu danda'anii jiru. Aappilikeeshiniin kun sarara qilleensaa mataa isaa kan qabuu fi kan hojjetudha.

Naannoo jiraannutti baala baay'ee argaa oolla. Baalli kun immoo namoota baay'eedhaaf warreen faayidaa laatan waanta ta'eef iddoo baay'eetti tajaajila guddaa kennu. Kana jechuun baalli kun qorichummaa fa'aatiif ooluu danda'a jechuudha. Kun immoo dhala namaatiif waanta baay'ee barbaachisaadha.

Mooraa mana barnootaa keessa Intalli durbaa xiqqoon tokko dhaabattee jirti. Iddoon isheen dhabattee jirtu kutaa barnootaa fuuldura. Gidaara kutaa barnootarra fakkiiwwan caasaa qaama namaa agarsiisaniifii Ijoollee gaafa eebba isaanii gaawonii gurraacha uffatantu mul'ata.

namoota baayyyatanii wal waliin deemaa jiran argaa kan jirruufi isaani naannoo lafa bashananaa baayyee bareedduu taatetti kan argamanidha. kunis namoota anga'oota biyya Itoopiyaa kan ta'anidha. isaan keessaa tokko Dr Abbiyyi Ahimedidha.

Poolisoonni tiraafikaa lama daandii. irra asii fi achi adeemaa konkolaataa seera cabse adabaa jiru. Poolisoonni lachanuu harkatti waraqaa irratti adabbii barreessan qabatanii socho'aa jiru. Konkolaataawwan adadiin daandii irra fuuldura isaanii yaa'aa jiru.

Alaabaan mallattoo yookaan immoo ibsituu biyya yookaan immoo naannoo birmadummaa mataa ishee qabdu tokkooti. Alaabaan Kun, alaabaa mootummaa naannoo Beenishaangulgumuz yemmuu ta'u, innis naannoo sana bakka bu'ee uummata sana kan ibsudha.

Namoonni hedduun mana jireenyaa isaanii keessatti meeshaalee waantota adda addaatiif barbaachisan fayyadamuudhaan beekamu. Fakkeenyaaf meeshaadhuma tokko ta'ee garuu tajaajila baay'ee kan kennu jechuudha. Meeshaan akkasii jiraachuun isaa mana namaa keesatti qusannaa bakkaatiifis baay'ee filatamaadha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun namicha qofaa isaa taa'ee bilbila irra waan tahe ilaalaa ykn daawwachaa jiruu argaa jirra. akkasuma illee namichi kun bifti isaa magaala kan tahedha.

alaabaa argaa kan jirrudha. inni alaabaa abbaa Gadaa jedhamuun kan beekkamudha. kuni halluun isaa gubbaa gara gadiitti akka armaan gadiiti; gurraacha, diimaa fi dhuma irratti ammoo adiidha. tokkoon tokkoon halluu kanaa hiikaa mataa isaa kan qabudha.

Kun qullubbii diimaa quncifamee muramuuf qophaa'edha. Qullubbiin kun erga muramee booddee affeelamuun ittoo hojjachuuf gargaara. Qullubbii diimaan kun gaafa muramu ija kan nama gubuun beekamu yoo ta'u, yeroo baay'ee namoota itti baran hin gubu.

Kun mooraa qe'ee baadiyyaati. Mooraa kana keessa namoonni baay'een ni argamu. Akkasumas manni boca rogafree qabu kan qorqorroo fi muka irraa ijaarame ni argama. Dawoon illee qe'ee kana keessatti dhaabatee jira.

Itoophiyaan dorgommii tapha kubbaa miilaa akkuma kan fiiggichaa guddisuuf ciminaan hojjechaa jirti. Seenaa keessatti lammiilee fiiggichaadhaan injifannoo biyyattii mirkaneessan hedduu qabdi. Haa ta'u malee, taphaan guddina irra waan jirtuuf jalqabbii haaraan adeemaa jirti.

Dhugaatiin lallaafaa maqaan isaa ' Faantaa ' jedhamu baalkoonii irra dhaabbatee jira. Dhugaatiin lallaafaa baalkoonii irra dhaabbatee jiru kun bifti isaa keelloodha. Dhugaatiin lallaafaa kamuu galtee alkoolii irraa bilisa kan ta'eedha.

Akka biyya keenyaatti qaroo dhabeeyyiin baay'een isaanii carraa barnootaa argachaa jiru. Kun immoo dirqama lammummaa isaanii akka isaan bahachuu danda'anis taasisaa jira. Kun immoo xiyyeeffannaa gaarii biyyi kun isaan irratti kennite irraa madduu danda'eera.

lafa daawwannaa kan biyya Itoopiyaa naannoo amaaraa keessatti argamu kan harka namaatiin dhagaa irraa bocame kan maqaan isaa laallibalaa jedhamuun beekkamu argaa kan jirrudha. haalli boca dhagaa kanaa kan nama ajaa'ibudha.

Kaantibaa magaalaa guddittii biyya Itoophiyaa kan taate kan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abebee waltajjii geggeessaa kan jirtudha. Waltajjii kana irratti ammoo namoonni baayyee argamanii kan jiraniifi kan ishee dhaggeeffachaa jiranidha.

Suuraa kana irratti immoo kan arginu dubartii yommuu taatu mana nyaata itti qopheessan keesaatti yeroo nyaata qopheessaa jirtu argina. Nyaata kanas humna eleektrikaan yookaan Istooviin lan qopheessaa jirtuu fi manni nyaati keessatti qopheessaa jirtu kunis hedduu miidhagaadha.

humnoota nageenya eegsisan yookaan ammoo humna tika mootummaa jedhamuun kan beekkaman bakka tooko galma tokko keessa baayyatanii taa'anii wal gahii irra kan jiranidha. isaanis dhiirotaani durboota yoo ta'an uffata seeraa isaanii uffatanii kan jiranidha.

Mana barumsaa oolmaa daa'immanii irratti fakkiiwwan bineensotaa, qubeewwanii, fuduraalee fi bineeldotaa kaafamee jira. Balballi daree barnootaa oolmaa daa'immanii banaa taa'aa jira. Fakkiin seensa balbala irratti kaafamee jiru fakkii farda eegee gadi qabee jiruuti.

Namni jiraachuuf nyaata soorachuun dirqama. Nyaanni sooratamu immoo nama namatti adda adda. Kan qabeenya gahaa qabu nyaata gatiin isaa baay'ee qaalii ta'e soorachuu danda'a. Soorata kana kan argatan mana isaanitti yookaan mana nyaataatti ta'uu danda'u.

Holqi soofumar godina baalee keessatti argama. Bakki kun uumamaan kan faayamee bocamedha. Kana irraa ka'uudhaan bakki sun namoota addunyaa kana irra jiraniin daawwatamuudhaan beekama. Bakki kun laga guddaa isa keessa yaa'u qaba. Kun immoo hawwattummaa bakkichaa dabaluu danda'eera.

Kun fuduraa avokaadoo mummuramuun nyaataaf dhiyaate yoo ta'u, mi'eessituuwwan garaa garaa itti naqamanii jiru. avokaadoon kun halluu magariisa kan qabu yoo ta'u dhandhama namatti tolu kan qabuudha. Fuduraan kun gurguddatee muramuun kan dhiyeeffameedha.

Kun loltuu poolisii Oromiyaati. Loltoonni kun qabanii nagaa wal gaafachaa jiru. Bakki isaan itti argaman kun ammoo bakka biqiloonni fi mukkeen gurguddoon itti argamanidha. Poolisoonni kunneen uffata dambii poolisii Oromiyaa uffatanii jiru.

Kun mooraa gamtaa Awurooppaati. Mooraa kana keessatti alaabaa gamtaa Awurooppaa kan ta'e fannifamee jira. Alaabaan kun halluu cuquliisaa kan qabu yoo ta'u, gidduu isaan ammoo urjii bifa geengoo uumaniin hojjatamee jira.

Itoophiyaan biyya sabaa fi sab-lammoota hedduu qabaachuudhaan beekamtudha. Dubartiin kun uffata aadaa uffattee, callee akka mi'a faaya miidhaginaatti ishee gargaaru qaama isheetti godhattee, siinqee of bukkee kaawwattee kaatee kan argamtudha.

Abbootiin Oromoo gurmuun ba'anii waaqa isaanii kadhatu. Yoo roobni roobuu dide yookaan dhimma irratti walii galuun dadhabame yoo jiraate, waliin ba'anii waaqa isaanii kadhatu. Namoonni Kun immoo uffata adii uffatanii waliin dhaabbatanii jiru.

Kun oomisha dibata rifeensaa kan qodaa pilaastikaatti naqamee jiruudha. Qodaan kun qadaadi isaa bifa diimaa kan qabuudha. Qodaa kana irratti barreefamoonni garaa garaa waa'ee dibata kanaa himan irratti barraa'anii kan argamanidha.

Dargaggoonni afur sochii qaamaa taasisaa jiru. Dargaggoonni sadeen kunneen uffata ispoortii gosa wal fakkaatu uffatanii socho'aa jiru. Kana malees, leenjisaan isaanii harka isaa maratee dargaggoota sochii qaamaa taasisan daawwachaa jira.

Dargaggeessa haguuggii ijaa godhatee, shurraabii miidhagduu bifti ishee adii taate uffatee harka isaa mirgaa ol kaasee dubbachaa jiru argina. Dargaggeessi kun dabalataan faaya miidhaginaa amartii mormaa jedhamu kaawwatee kan argamudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun mana baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan baay'ee namatti toluudha. namni kun bifti isaa qalama adiin dibamee kan jirudha. manni kun kan eenyuti?

Konkolaataan baay'ee saffisa qaban kanneen konkolaataa manaa jedhamanii waamamanidha. Konkolaataan kunneen namoonni dhuunfaadhaa bakka wayii yeroo deeman ariitii guddaadhaan achiin gahuudhaan beekamti. Haata'u malee warri oofu ofeeggannoo gahaa hin taasifne taanaan balaa guddaa geessisuu danda'u.

Itoophiyaan, keessattuu Oromiyaan burqaa atileetota jajjaboo maqaa biyya kanaa seenaa gaariin waamsisaa turanii fi ammas waamsisaa jiraniiti. Isaan keessaa atileet Qananiisaa Baqqalaa isa tokko. Atileet Qananiisaa Baqqalaa atileetii dacheen Oromiyaa Itoophiyaaf gumaachiteefi atileetii jabaa biyya kanaati.

Baaburri biyya kana keessatti yeroo ammaa tajaajila guddaa kennaa jira. Tajaajila isaa keessaa tokko geejiba namootaati. Kana irraa immoo lammiileen biyya kanaa faayidaa guddaa argachaa jiru. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti gatii madaalawaa ta'een namoota tajaajilaa jira.

Biyya kana keessatti rakkoo hawaasaa furuudhaaf tarkaanfii baay'eetu fudhatamaa jira. Kana waanta ta'eef keessumaa rakkoo nageenyaa yeroo ammaa yaaddoo namoota hedduu ta'e furuudhaaf sagantaan marii biyyoolessaa jedhu qophaa'uudhaan irratti hojjetamaa jira.

Sanyiin midhaanii gosa hedduutu jira. Isaanis: xaafii, qamadiin, garbuu, mishingaa fi kanneen biroos hedduutu jira. Sanyiin mishingaa kan xaafii irra guddaadha. Garuu gatiin isaa akka xaafiitti qaalii ta'uu dhiisuu danda'a.

Dhugaatii halluu gurraacha qabu Kan meeshaa ittiin dhugamu keessatti guurramee jiruudha. dhugaatiin Kuni qicamee mana keessatti lafa afaan itti afamerra kaawwamee jira. maqaan dhugaatii kanaa farsoo jedhama dhugaatiin kun nama ni macheessa.

Namoonni kunneen namoota hojjattoota biiroo mootummaa gandaa ta'anii dha. Namoonni kunneen teessoo irra ta'anii qalamaan barreessaa kan jiran yoo ta'u, tajaajilamtoota keessummeessaa jiru. Manni hojii gandaa bakka hawaasni tajaajila hedduu itti argatuu dha.

Kun ijaarsa duratti ijaaramedha. Gamoo kana irratti mataa isarra siidaa yookiin mallattoo leencaatu bocamee argama. Dudduuba Ijaarsa kanaatti biqiloonni adda addaa ni mul'atu. Bakki argama gamoo kanaa eessadha jettee yaadda?

Agarsiiftuu yookaan barjaa qajeelcha poolisii godina shawaa kibbaatti waajira poolisii bulchiinsa magaalaa fiichee argaa kan jirrudha. kuni naannoo oromiyaa keessatti kan argamudha. konkolaataan miila sadi qabdu kan maqaan ishee bajaajii jedhamtu cinaatti argamti.

Kuni gosa dhugaatii lallaafaa kan ta'e, Spiraayitii jedhama. Qaruuraa bifa magariisa qabutti naqamee jira. Namni wayii harkaan qabatee lallaafaa kana dhugaa jira. Jala isaatti ammoo bishaan qodaa pilaastikaatti naqamee saamsamee argama.

Kun, diikoorii dha. Diikooriin kun mana keessatti kan qophaa'e yoo ta'u, daran bareedaa dha. Diikooriin kunneen wantoota akka uffata haalluu adii fi burtukaanaa qaban, meeshaalee hodhaa, daraaraa fi wantoota biroo dha. Diikooriin qophiin addaa yeroo jiraatu, bakka sana bareessuuf qopha'a.

Konkolaataa fe'umsa uummataa isa xiqqaa argaa kan jirrudha. Konkolaatichis karaa irra deemaa kan jiruufi halluun isaa ammoo halluu adii kan ta'edha. Karaa inni irra deemaa jiru kana irratti ammoo bakka bashannanaatu argama.

Namni bareeduuf jedhee waan hin hojjenne hin qabu. Rifeensa uumamaan alatti rifeensa harka namaan tolchame fayyadamu. Rifeensi kun nam-tilcheeti. Sibiila irratti qabsiifamee jira. Halluun rifeensa kanaa immoo halluu gurraachatti dhiyaata.

Yeroo cidhaa waantota ta'an keessaa tokko addooyyee baafachuudha. Addooyyeen waanta shaamarreen heerumtu tokko guuttachuu qabdudha. Kana irraa ka'uudhaan yeroo heerumtu ulaagaa kana guuttachuun dirqama ta'aa dhufeera. Gaafa cidhaa saba immoo warri addooyyee ta'an uffata walfakkaataa ta'e uffachuudhaan bakka sanatti argamu.

Irradibaan daabboo masoobii keessatti walitti qabamee jira. Maqaan addaa irradibaa kanaa ' kursoddomee ' jedhama. Kursoddomeen midhaan kenneen akka qamadii fi daakuu furnoo irraa kan hojjatamuudha. Isheenis hangaan baay'ee xiqqoo kan taateedha.

Nama uffata aadaa isaa godhatee akkasumas faaya gosa gara garaa godhattee jirtu argaa jirra. Saalaan namni kun dubaradha. Uffanni isheen mataa isheetti godhattee jirtu kun ammoo yeroo baayyee dubartoonni kan godhataniifi shaashii jedhamuun kan beekkamudha.

Gamoo daandii bukkeetti argamaa jiru kan argaa jirru yoo ta'u, gamoon kun bakka daldala garaa garaa fi mana yaalaa ilkaanii kan ofirraa qabudha. Konkolaataan hedduun immoo jala imalaa kan jiranii fi namoonni jala adeemaa jiranidha.

Masaraa Abbaa Jifaar kan jimmatti argamu, masaraa seenaqabeessadha. Masaraan kun baaxiin isaa waan dullome fakkaata. Margi immoo mooraa masarichaa keessa jira. Biqiltuu xinnoon tokko immo ni mul'atti. Masaraan kun Yoom ijaarame?

Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa tarree galanii hiriiraan tarkaanfachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kunnen uffata , gonfoo fi kophee gosa tokko uffatanii jiru. Hundi isaanituu kophee gurraacha ol dheeraa godhatanii jiru.

Baruulee namoota hiyyeessa ta'aniif qooduun tola ooltummaa biyyoota danuu keessatti argamudha. Namichi kun baruulee danuu minjaala irra kuufamanii jiran kan raabsuu irratti argamaa jirudha. Kunis yeroo birraa manni barnootaa banamutti kan raawwatudha.

Amantaan Ortoodoksii fi Kaatolikii dhaabbatoota amantii keessaa warra durii kaasanii baay'ee beekamoo ta'anidha. Amantiiwwan kunneen lamaan suuraa ergamootaa mana waaqeffannaa keessaa kan qabanidha. Suuraan ergamoota kanaa akka qulquluutti kan ilaalamudha!

Dubartoonni ogummaa meeshaalee mana keessaa hodhuu qban migira bakkeetti margee haamamee gogee dhufee gabaatti gurguramu bituu barbaadu. Migirri kun ijoollota galii isaanii achirra maddisiifachuu barbaadaniin kan gurguramudha. Dubartoonni immoo bitanii ittiin gundoo hodhu.

Namoonni muraasni kun, dibaabee qabatanii laga ce'aa jiru. Namoonni kun riqicha sibiila irraa hojjatame irra darbanii laga ce'aa kan jiran yoo ta'u, riqichi kun hedduu bareedaa dha. Waqtiin kun waqtii gannaa yoo ta'u, roobni roobaa jira.

Biyya keenya keessatti yeroo ayyaanni wayii jiru hollaafi firri walwaamuudhaan wajjin nyaatee dhuga. Kun immoo hariiroo hawaasa sanaa cimsuu keessatti qooda guddaa qaba. Kana waanta ta'eef warri mana sanaa keessummaa isaanii haala gaariidhaan affeeranii quubsanii galchu.

Kun buna shiniitti buufamee ho'aa yoo ta'u, aarri irraa ol aaraa jira. Bunni kan biraan akaahamaan kan hin danfin baattu shinii kanaa irra kaa'amee jira. Bunni kuni bifa gurraacha qaba. Baattoon shinii kanaa fi shiniin halluu gosa kamii qabu?

Mana keekii tokko keessatti teessooleen sibiilarraa hojjataman minjaala isaanii waliin dhaabbatanii jiru. Namoonni muraasnis taa'anii argamu. Namoonni lama shaayii dhugaa jiru. Namoonni bakka kana dhufanii maaliif nyaata fayyadamuu? Kan as dhufan dhimma maalitiifi?

Mana nyaataa teessuma miidhagaa baay'ee ofi keessaa qabuudha. Mana nyaataa kana keessa namootni ta'anii wantoota adda addaa fayyadamaa jiru. Akkasumallee biqilaan baala magariisa qabu tokko dameen isaa mana kana keessa seenee jira.

namoota baayyinaan tartiiba galanii dhaabbachaa jiran argaa jirra, namoonni kunneenis namoota qaama nageenya eegsisanidha, isaanis gaachana sirnaa jedhamuun warra beekkamanidha. gaachanni sirnaa kun uffata alaabaa abbaa gadaa ta'e uffachaa kan jiranidha.

Yeroo amma kana namoonni imaluuf konkolaataa fayyadamu. Baay'ina konkolaataa irraa kan ka'e, karaan immoo cufamee nama rakkisa. Konkolaataan. Nammoonni ittiin imalan immoo kan mootummaa yookiin kan dhuunfaa isaanii ta'uu danda'a.

Kun bineensa gosa gafarsaati. Bineensi kun gaafa jal'aa kan qabu yoo ta'u, bakki isaan itti argaman kun lafa gogaadha. Bineensonni kunneen lama ta'anii dhaabachaa kan jiraniidha. Naannoo mataa isaanitti waan ciraa fakkaatu wayii of irraa qabu.

Aannan saamsamee walirra naqamee jirudha. Qodaan aannanichi itti saamsamee jiru gara gara. Qarshiin yookaan gatiin aannanichi itti gurguramu muka aannanichi irra kaawwamee jiru sana irratti maxxanfamee jira. Qodaan aannan kanaa maalif adda adda ta'ee?

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Namoota qarqara harootti shubbisaa jiranidha. Hundi isaanii uffata halluu adii uffatanii, sadi duuban sadi duraan dhaabbatanii fuula isaanii gara harka bitaatti garagalchanii dhiichisu. Namoonni kun sirba naannoo kamii sirbaa jiru?

Boorsaa gurraachi guddaa fi duuba isaa irraa giiphii adda addaa qabu haaraan tokko dhaabbatee jira. Kana malees, fannifannaan isaa irraa achi ka'ee jira. Duubaa qalama adiidhaan irratti barreeffamee jira .

Magaalaa guddaa biyya keenya biyya Itoopiyaa fi namoota konkolaataan keessa deemaa jiran argaa kan jirruufi isaanis konkolaataa baayyee kan ta'anidha. Gamoolee gurguddoonis baayyeen ni argamu. Namoonni kunneen baayyinni isaanii meeqadha?

Re'een beelladoota biyya kana keessa jiran keessaa ishee tokkodha. Keessumaa naannoo gammoojjiitti baay'inaan argamti. Kun immoo uummanni naannoo sanaa beellada qilleensa naannoo isaanii wajjin walbarte akka qabaatan isaan taasiseera. Kana malees Re'een baay'inaan horti waanta ta'eef qabeenya guddaadha.

Goda ambaan injifannoo adwaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo kutaa magaala Araadaatti argamu ifa ibsaan bareedee jira. Gubbaa isaa irraan mallattoo gaachanaa fi eeboo dabalatee biqiltuuwwan miidhaginaaf dhaabatan ni argamu.

Loon dhala namaatiif faayidaa guddaa ka qabanidha. Fayidaa isaanii keessaa kanneen akka foonii, aannan, qotisa, qarshii ittiin argachuu fi kanneen kana fakkaatani. Manni loon itti galan mana galmaa namaa irraa addatti ijaaramuu qaba. Kunis kana agarsiisa.

Kun loltoota Waraana Bilisummaa Oromooti. Loltoonni kun konkolaataa fe'isaa yaabbachuun sochoo'aa jiru. Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'es fannifatanii dhiichisaa deemaa jiru. Loltoonni kunneen mootummaa faana wal lolaa kan jiranidha.

Kuni konkolaataa baasii tarree galee dhaabbachaa jirudha. Baasiin kun kan tajaajila hawaasaa ooludha. Baasiin kun bifa cuquliisa qaba. Baasii kana irratti barreefami Afaan Amaariffaan "paablik tiraanspoort" jedhu cinaa isaatti barreefamee jira.

Meeshaan kun waalikkii jedhama. Ijaarsa keessatti faayidaa gudddaa kan kennu yoo ta'u haala walqixxeenya lafaa safaruuf kan gargaarudha. Meeshaan kun lafa safaruuf barbaadamu san irra kaa'amuun dhangala'oon isa keessa jiru garamitti akka yaa'u ilaalama. Halluun meeshaa kanaa maalidha?

Sareen beellada amanamtuu namatti madaqxee jiraattudha. Amala namatti dhiyaachuu waanta qabduuf namoonni baay'een akka ishee jaalatan ta'eera. Kun immoo biyya kana keessatti kan isheen fayyaddu eegumsa qabeenyaa duwwaadhaafi. Garuu biyyoota kaanitti nama wajjiin bakka garaa garaa deemuudhaan nama bohaarsiti.

Timaatima bilchaatee gurgurtaadhaaf dhiyaatee jiru. Timaatimni kun sirriitti diimatee kan jiruu fi ciramee sanduuqa baattuu isaatti naqamee gabaaf kan dhiyaateerudha. Timaatimni gosoota biqiltoota nyaataa keessaa faayidaa guddaa kan qaama namaaf kennuuf tajaajiludha.

Mootummaa fi siyyaasni gargar ba'anii jiraachuu hin danda'ani. Lamaan isaanii fuula saantima tokkooti jedhamanii yaadamu. Namoonni bulchiinsa irratti dhiibbaa cimaa bara jireenya isaanii keessatti godhan gamoo fi siidaa akaasii ijaaru.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun suuraa nyaataa ta'ee nyaanni kun gosoota gara garaa irraa kan hojjatame yoo ta'u gosoonni kunneenis kanneen akka shiroo, missira, raafuu, akkasumas timaatimaadha. Nyaanni kun nyaata baayyee namatti toludha.

Namoonni Kuni maal hojjachaa jiru?. baay'inni namoota kanaa meeqadha?.namoonni kunniin harkaan maal qabatanii jiru?. naannawa namoonni Kuni Jiran kanatti mukkeen gaggabaaboo moo dhedheerootu Jira?.namoonni kunniin hundi isaanii taa'anii moo dhaabatanii jiru?.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee qonnaa dha. Meeshaaleen kunneen sibiila aluuminiyamii irraa kan hojjataman yoo ta'u, maqaan meeshaalee qonnaa kanneenii haamtuu jedhama. Haamtuun oomishaalee qonnaa garaa garaa kan akka xaafii, qamadii fi garbuu faa hamuuf fayyada.

Oyiruu oomishni sararaan irra faca'ee jiru yommuu ta'u ijaaf baay'ee gaariidha. Lafti duuwwaan gidduu biqiltuuwwa kanaatti ni mul'ata. Biqiltuu kanaan achitti immoo bosonni xinnoo ni mul'ata. Naannoon biqiltuu kanaa guutummaatti maal akka fakkatu hin beeknu

Beelladonni gosa qonnaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti ramadaman ta'ee irraa jireessaan namoota naannoo baadiyyaa keessa jiraataniin kan horsiifamanidha. Belladni horsiifamu kuniis loon gaafaa akkasumas warreen xixiqaa jalatti ramadaman ta'uu danda'anii fi guddina biyya tokkoof gumaacha guddaa kan qabanidha.

Nama qofaa isaa dhaabbatee harka isaa tokko achas qabee jirudha. Bakka namni Kun dhaabate cinaa karaan ni mul'ata. Achi fagaatee dudduubatti immoo manni margi irratti marge ni mul'ata. Namni Kun uffata gosa akkamii uffatee jira?

Dhugaatii Alangi kollaa jedhamu yommuu ta'u, teessuma irra kaawwamee jira. Dhugaatiin kun kan irraa dhugame yommuu ta'u gad hir'ateera. Qodaan dhugaatii kanaa qadaadni isaa diimaadha. Teessoon dhugaatiin Kun irra taa'ee jiru maal jedhama?

Kun kan agarsiisu mana baankii fuldura yommuu ta'u, ATM lamatu jiru. Eeteemmiin Kun kan baankii Awaashi. Meeshaan ittiin mana qulqulleessanis jeerikaana tokko waliin jira. Jeerikaan kun garuu lafatti kufee argama. Halluun lafa kanaa halluu maaliiti?

Suuraa kana irratti kan agarru hoolota heddu ta'aan tarree galanii walfaana deemaa jiranidha. Bifni hoolota kanaa diimaa, gurraachaa fi adii dha. Suuraa kana irra manni citaa irraa ijaarame ni jira.

Maxxansa kana irra kan jiru, tapha kubbaa miilaa garee yookin kilaboota kubbaa miilaa piriimar liigii Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jiranii dha. Gareen kun lamaan maqaan isaanii Qiddus Giyoorgisii fi magaalaa Arbaa MInch kan jedhaman yoo ta'u, kilaboonni kun erga hundeeffamanii umurii dheeraa lakkoofsisaniiru.

Dubartiin kun dibaabee qabattee dhaabbataa jirti. Namichi kun immoo mataa isaa achas baasee jira. Harroonnis ishii bira jiru. Jarreen kanaa achitti mukti lalisaa guddaan in mul'ata. Namni biraanis kan dibaabee qabatee dhaabatu jira.

Baaburri kun hammi isaa giddu galeessa yoo ta'u, tajaajila geejiba meeshaalee fi geejiba namootaa kan kennuu dha. Baaburri kun qabeenyummaan isaa kan daandii baabura Itoophiyaa yoo ta'u qabeenya mootummaa ferderaalaa Itoophiyaa dha.

Artist Lammaa Guyyaa jedhama. Nama fakkiii kaasuun beekamu yoo ta'u, nama dandeettii olaanaa qabu ture. Artist Lammaa Guyyaa amma lubbuun kan hin jirree yoo ta'u, hojiin inni hojjate garuu hamma ammatti isa nama yaadachiisu.

Namoota uffata a'adii uffatanii bishaan qarqara dhaabbatanii kallattii tokko ilaalaa jiranidha. Mataa isaaniitti waan adii maratanii jiru. Naannoo isaanii immoo bosonatu jira. Namoonni kun maalif waliin ta'anii kallattii tokko ilaalaa jiru?

Kun namoota meeshaa waraanaa qabatanii taa'anii jiraniidha. Namooti kunneen taa'anii mataa waliif sirreessaa jiru. Namoonni kunneen baay'inni isaanii lama yoo ta'an, uffata bifa adii uffatanii argamu. Bakki namooti kun taa'an lafa awwaaraadha.

Taphattoonni kubbaa miilaa taphatan leenjisaa isaa nii dhaggeeffachaa jiru. Leensjisaan isaanii ijoollee isa marsanii taa'aa jiraniif hubannoo kennaa jira. Namoota hurufa irra taa'aa jiraniin gamatti mukkeen gaattiraa gurguddoon tuuta'anii jiru.

Kun iddoo uffanni itti hodhamuudha. Bakka kanatti namoonni walitti qabamanii argamu. Namoonni uffata hodhachuu dhufanii fi namooti uffata hodhan wal faana haasa'aa jiru. Bakka namoonni itti walitti qabaman kana meeshaalee akkam akkamiitu jira?

Kun siidaa bifa adii qabu kan Oromiyaa magaalaa Adaamatti argamuudha. Siidaan kun baay'ee ol dheeraa fi boca nama lamaa kan mataan walitti siqanii jiranii kan agarsiisudha. Siidaan kun magaalaa Adaamaa walakkaatti argama.

Waajjirri dhimma dubartootaafi daa'immanii biyya kana keessatti hojii guddaa hojjechaa jira. Kana jechuun sarbama mirga isaanii irratti kallattii hedduudhaan gidduu galee falmuufiidhaan dhaabbata hojjechaa jirudha. Kana irraa kan ka'e yeroo ammaa hanga tokko mirgi isaanii kabajamuu danda'eera.

Mana nyaataa biraayit jedhamutu argama. Mana nyaataa kana balbala duratti barreeffama afaan amaaraatiin barreeffame ciree eegalleerra jedhutu jira. Manni nyaataa kun eessa akka ta'e beektaa? Gosa nyaataa kamitumana kana keessatti jaallatam?

Kun meeshaa karaa tolchuuf yookiin danqaawwan kaasuuf fayyaduudha. Akkasumas ijaarsawwan adda addaa kan seeraan alaa ta'an diiguf gargaarudha. Meeshaan kun konkolaattota faayidaan ala ta'an dhabmsiisaa jira. Dudduuba meeshaa kanaatti maaltu argama?

Iddoo kanatti dubartii teessee saawwa elmaa jirtuu argaa jirru. dubartiin kun jabbii ishee jala qabdee elmaa kan jirtudha. dubartiin kun bifti ishee diimtuu kan taatedha. akkasuma illee dubartii kun haadha waatii ykn sa'a annanii kana gaaditee elmaa jirti.

Yeroo ammaa kana babal'ifannaa magaalaatiin lafti baadiyyaa saamamaa jira. Kana ta'uu isaatiin lafti qonnaan bulaa harkaa baafamaa jira. Kun immoo jireenya isaanii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Kana waanta ta'eef yeroo ammaa daangeffamni magaalaa mirkanaa'aa jira.

Konkolaataa guddaa kan fe'umsa meeshaalee argaa kan jirrudha. Kunis meeshaalee gara garaa bakka adda addaati fuudhee bakka biraatti geessuuf kan nu tajaajiludha. Maqaan Konkolaataa kanaa mala jedhamuun kan waamamuudha laata?

Kun Paator Iyyuu Cufaa jedhama. Nama amantaa Amantii Pirotestaantiiti. Nami kun waldaa mataa isaa kan qabu yoo ta'u, Yeroo baay'ee wangeela lallabuudhaan beekama. Uffata suufii uffatee sagalee guddiftuu qabatee lallabaa jira.

Akka biyya keenyaatti hojiin suphee faayidaa guddaa argamsiisaa jira. Kana irraa ka'uudhaan namoonni ogummaa meeshaa kana hojjechuu qaban dhala naamaatiif waanta baay'ee dhiyeessuu danda'aniiru. Kana keessaa tokko eelee daabboon irratti tolfamudha. Kan akka isaa baay'eetu jira.

Akka karoora karaa mootummaa biyya kanaa kaa'ametti yeroo ammaa konkolaataan biyya kana keessa jiru anniisaa ibsaatiin deemuu jalqabeera. Kun immoo faalama qilleensaa hanbisuu bira darbee baasii biyyi kun boba'aadhaaf baastu akka qusatamu taasisuu danda'eera.

Mana jireenyaa namoota baay'ee keessatti meeshaan ittiin ibidda dhaamsan jira. Meeshaan kun yeroo balaan abiddaa mudatu faayidaa guddaa qaba. Kana irraa kan ka'e namoonni hedduun meeshaa kanatti fayyadamaa jiru. Haata'u malee faayidaa meeshaa kanaa namoonni hundi akka baraniif irratti hojjetamuu qaba.

Biyya keenya kana keessa saboota hedduutu jiraata. Kana irraa kan ka'e haalli isaan ittiin jiraatanis garaa garummaa baay'ee qaba. Keessumaa naannoo tokko kan adda taasisu haala isaan ittiin mana ijaarratanidha. Kun cutaadhumaan ta'ee iyyuu haala baay'ee hawwataa ta'een ijaarama. Haata'u malee ijaarsu isaa addadha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraan isaa nutti argamaa jiru kun biqilaa maqaan isaa dheebicha jedhamudha. biqilaan kun faayidaa hedduu namaaf kenna. biqilaan Kun eessatti argama jettee yaadda? faayidaa inni namaaf qabu kun maal?

Kun dubartii bareedduu uffata aadaa Oromoo uffachuun faayamtee miidhagdee dhaabbachaa jirtuudha. Dubartiin kun morma ishee irraas faaya kan qabdu yoo ta'u, rifeensa mataa ishee gadhiistee shaa shambaa gochaa jirti. Intalli kun fuula ifaa kan qabduudha.

Suurri namoota dargaaggoota sadii as irraa mul'achaa jira . Namoonni sadanuu tishartii adii uffatanii jiru. Suura isaanii irratti duubaan namoonni adiin ni argamu. Barreeffamni Afaan Oromoon ' Sagalee Miidhamaa ' jedhu irratti barreeffamee jira.

Namoonni baadiyyaa keessa jiraatan baay'een isaanii kophee ol dheeraa ta'e hidhachuudhaan hojii isaanii hojjetu. Kun immoo sababa dhoqqeen lafa hojii isaanii jiru isaan hubuu danda'uuf yaadameetu. Kanaaf kophee kana namoota baay'eetu itti fayyadama.

Daandii irratti moggaa daandii konkolaataa irratti kuduraaleen kanneen akka raafuu , qaaraa fi kan kana fakkaatan taa'aanii jiru . Namni tokko raafuu daandii irra kaa'amee jiru duuba taa'ee gurguraa jira.

Akka addunyaatti namoonni baay'een isaanii galaanaafi Haroowwan qarqaratti bakka bashannanaa ijaaruudhaan galii isaanii dabalaa jiru. Kun immoo biyya tokkoof sadarkaa guddinaa kan dabaluufi lammiileen ishees akka dhaqanii achitti boqotaniif carraa gaarii ta'a.

Itoophiyaan atileetiksiin dorgommii gara garaa irratti hirmaachuun milkaa’ina gara garaas gonfachaa turteetti. Warqee, meetii fi nahaasni damee atileetiksiin Itoophiyaa seene hedduudha. Suuraa kanarratti immoo imbaasiin Itoophiyaa kan Faransaay jiru atileetota olimpiikii irratti hirmmachuuf deemaniif yeroo simannaa godhanidha.

Kun kitaaba Afaan Oromoon barraa'e yoo ta'u, mata dureen isaa 'Ate-Loon' jedha. Kitaabi kun kan barraa'ee barreessaa fi qorataa seenaa kan ta'e Pirofeesar Asaffaa Tafarraa Dibaabaatiin. Qola kitaaba kanaa irratti fakkiin loonii ni mul'ata.

Daa'imman walitti nammanii lafa ta'aa jiraniidha. Daa'imman kana keessaa lama, dhiira tokko fi durbi tokko uffata halluu gurraacha uffatanii daa'imman gidduu ta'aa jiru. Daa'imman kunneen kabaja ayyaana wayii geggeessaa jiru.

Masoobiin meeshaa aadaa biyya kanaati meeshaan kun akka aadaatti nyaata irratti nyaachuudhaaf kan fayyadu waanta ta'eef mana namoota hedduutii hindhabamu. Kun kan irraa hojjetamus migira waanta ta'eef ogeessotuma naannootiin hojjetamee daldalaaf dhiyaata.

Namoota hedduu daawwannaaf yaa'an kan marga gogaa keessa deemaa jiranidha. Lafti isaan keessa deemaa jiran kun biyyee gurraachadha. Isaan fuulduraatti immoo lafa mullatu argama. Namoonni kun lakkoofsaan yommuu ilaallamu muraasa.

namoota lamaa haadha tokkoo fi kan dargaggeessa tokkoo kan waliin bakka tokko dhaabbatanii jiranidha. Lamaan isaanii uffata aadaa halluun isaa kuula diimaa qabuu fi halluu adii qabu uffatanii muka tokko jala dhaabbatanidha.

Shamarri akka malee diimtuu bareeddu morma birillee qabdu tokko harkaan wandaboo ishee ol qabdee dhaabbachaa jirti. Rifeensa ishee halluu diimaa dibattee jirti. Morma irraa amartii callee irraa tolfame keewwattee jirti. Uffata Habashaa uffatti.

Barsiisaa fi barattoota daree barnootaa keessatti hojii baruu fi barsiisuu gaggeessaa jiran. Lammii baratee ofii fi maatii ofii akkasumas biyya jijjiiruu danda'u oomishuu keessatti gaheen barsiisaan taphatu gahee nama kamiiyyuu olidha.

Biyya keenya keessatti taa'umsi lafaa iddoo baay'eetti sulula baay'ata. Kun immoo jireenya dhala namaatiif danqaa guddaadha. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een bakka sanaa deemanii iddoo biraa qubatu. Haa ta'u malee bakkeewwan kaan lafa gaariitu jira waanta ta'eef biyya kana keessa jiraachuun rakkoo hinta'u.

Dhugaatii gosoota gara garaa argaa jirra. Innis kan aalkoolii qabu akkasumas kan aalkoolii hin qabnedha. Kan aalkoolii hin qabne keessaa kanneen akka miriindaa, kookaakoollaa fi gosoota biroo fa'atu argamaa jira.

nama saalaan tobartii taate kan dhaabbattee jirtu argaa kan jirrudha. kunis umuriin qarree kan taatedha. qarreen kunis uffata halluun isaa adii fi samaawwii buburree ta'e uffattee faaya gosa gara garaas godhattee kan dhaabbachaa jirtudha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Magaalonni keenya yeroo ammaa miidhagina guddaa argachaa jiru. Kana jechuun honii haaromsa magaalaa yookiin immoo koliidarii jedhamee kan waamamaa jiruun jijjiirama hedduutu taasifamaa jira. Kun immoo bakka hundattuu hojii irra ooluu yoodanda'e baay'ee gaariidha.

kitaa argaa kan jirrudha kunis kitaaba faan oromoon barreeffame yoo ta'u innis mata dureen isaa "dhikkifannaa" kan jedhuufi kuusaa walaloo saayiinsii kan of keessaa qabudha. kunis Misgaanuu Oolummaa Irranaatiin kan barreeffamedha.

Yeroo cidhaa akka biyya kanaatti waantota baay'eetu hojjetama. Kanneen keessaa tokko waltajjii warri walfuudhan irra taa'an haala gaariidhaan hojjechuu fa'aati. Kana irraa immoo namoonni baay'een gammadoo ta'aa jiru. Kana malees sagantaa kana irratti qaamolee baay'eetu qooda fudhata.

Meeshaan elektirooniksii kun, maqaan isaa piroojeektara jedhama. Piroojeektarri kun barreeffamoota fi fakkiiwwan akkasumas viidiyoo garaa garaa koompiitaroota keessaa waan bal'aa ta'e irratti agarsiisuuf fayyada. Meeshaan kun, meeshaa ammayyaa tajaajila akka kanaa kennu bara dhihioo keessa kalaqamee dha.

nama baayyinni isaanii lama ta'an argaa kan jirrudha. kunis namoota abbaaf ilma ta'anidha. abbaan kun ammoo ilma isaa kana harka isaa irratti ol fuudhee baatee kan jirudha. ilmi kun ammoo rifeensi isaa baayyee dhedheeraadha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun namoota poolisoota oromiyaa tooraan ykn hiriira galanii dhaabbachaa jiran argaa jirra. poolisonni kun hundi isaanii koffiyyaa Wal fakkaataa fi uffannaa wal fakkaataa uffatanii dhaabbachaa jiru.

Garbuun akka biyya kanaatti faayidaa baay'ee qabaachuudhaan beekama. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een nyaata isa irraa haalota garaa garaatiin qopheessuudhaan itti fayyadamu. Kun immoo oomishni isaa akka baay'atu taasisuu keessatti iddoo guddaa qaba.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota ayyaana irreechaa irratti argamanii ayyaana irreechaa irreeffachaa kana jiranidha. namoonni kun uffannaa aadaa uffatanii marga jiidhaa tahe qabatanii irreeffachaa kan jiranidha.

Paartiin Dimokiraatawaa uummata Tigiraay naannoo sana keessaa kan uumame yeroo ta'u akka biyya kanaatti beekamtii guddaa argachuu danda'eera. Kana irraa kan ka'e namoonni baay'een naannoo sana keessaa dhalatan miseensa isaanii ta'uu danda'aniiru.

Gingilchaan meeshaa midhaan ittiin qulqulleessanidha. Meeshaan kun sibiilaan kan hojjetamu yoota'u; Akka aadaattis migira irraa hojjetamuudhaan itti fayyadamama. Kun immoo namoonni naannoodhuma jiranitti hojjetachuudhaan warri gurguratanis jiru. Haata'u malee midhaan qofaaf itoo hintaane waantota biroos qulqulleessuu danda'a.

Shaamarran baay'een isaanii kophee deemsaf isaanii mijatu fayyadamu. Kun immoo danqama karaa irratti isaan mudatu irraa akka isaan bilisa ta'an taasisuu danda'eera. Fakkeenyaaf kophee baay'ee lafa irraa olka'an hidhachuun namoota baay'een akka isaan kufan taasiseera.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun dargaggeessa cimaa bareedaa fi miidhagaa kan tahee argaa jirra. akkasuma illee dargaggeessa bifti isaa diimaa furdaa kan tahedha. uffannaa gurbaan kun uffatee jiru kun halluu adii fi gurraacha kan tahedha.

Kun Taappellaa Iddoo konkolaataan itti miicamuufi itti qulqulleeffamu kan agarsiisu yoo ta'u, Dudduuba isaa gosa konkolaataa baajaajii jedhamtutu jira. Taappellaa kana irratti barreeffamoonni garaa garaa waa'ee iddoo hojii kanaa himan ni argamu. Taappellaan kun maal irratti fannifamee jira?

Kun meeshaa muka ittiin muruu fi falaxuuf gargaaarudha. Meeshaan kun qottoo yookiin agaraa jedhama. Meeshaan kun sibiila irraa kan tolfamu yoo ta'u, qabannaan isaa muka irraa kan tolfamuudha. Meeshaan kun lafa ciisee argama.

Biyya keenya keessatti namoonni baadiyyaa jiraatan baay'ina guddaa qabu. Kana irraa ka'uudhaan jarri kun jireenya isaanii kan gaggeeffatan Qonnaafi horsiisa looniitiini. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baadiyyaa irra jiraatan kun akka maatiitti bahuudhaan hojii kana hojjetu.

Kabajni guyyaa dhalootaa akka addunyaatti iddoo guddaa qaba. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een guyyaa sana sagantaa hedduu qopheessuudhaan namoota isaan wajjin jiran wajjin gammadanii dabarfatu. Kanamalees waantonni isaan gaafa sana dhimma itti bahan baay'eedha.

Burtukaana hammaan baay'ee ta'an bifti isaanii burtukaanawaa kan ta'etu jira. Meeshaa waan akka kumtaala fakkaatu irratti dhangala'anii jiru. Ifi qaawwa manaatin galemmoo burtukaana kana irratti mul'ata. Burtukaanni kun nyaatamuuf kan gahedha.

Kun bineensa bosonuu jedhamtuudha. Bineensi kun bifa magaala ta'e kan qabdu yoo ta'u, gaafa dheeraa fi ol ijaajju qabdi. Naannoon isaan itti argaman kun naannoo lafa margaati. Bosonuuwwan kun lakkooofsaan lama kan ta'anidha.

Shamarreen takka morma ishee ol qabee samii ilaalaa imalaa jirti. Shamarreen kun gubbaan uffata adii fi jalaan immoo kofoo dhiphoo gurraacha uffattee jirti. Kana malees, mudhii ishee irratti uffata biroo hidhattee tarkaanfachaa jirti.

Kun bakka saawwan itti sooramanidha. Saawwan kun tarree galfamanii hidhamanii kan jiran yoo ta'u bakki itti nyaata nyaatanii fi bishaan itti dhugan qophaa'eefii jira. Saawwan kun bifa adii fi gurraacha kan qabaniidha.

Kutaa manaa keessatti nama buna danfisaa jiru argaa kan jirrudha. Lafa kanatti meeshaan bunni ittiin danfu martuu qophaa'ee kan jirudha. Isaanis kanneen jabanaa, sinii fi kanneen biroodha. Teesoo meeqatu argamaa jira?

Mana jireenyaa guddaa kan ta'e ijaarsa irra kan jiruufi reefu ijaarramaa kan jirudha. Kunis mana ammayyaa yookaan ammoo kan baayyinaan magaalaa keessaatti argamudha. Innis dhagaa , simmintoo fi sibiila irraa kan hojjatamudha. Kutaa meeqa qaba?

Bakka itti geejjibni lafa irraa konkolaattota jedhaman itti walitti qabamanii jiran argina. Bakka kanatti ijoollonni hojii ba'aawwan garaa garaa konkolaataa muka irraa tolfatanii ittiin sochoosanis ni argamu. Konkolaatwwan kunneen bakka dhoqqee dhaabachaa jiru.

Dhagaa uumamaa kan dhadhaabbatanii jiran yommuu ta'u, halluun isaanii diimaa fakkata. Dhagoota kana jala immoo margi jiidhina qabu garuu kan lalisaa hin taane ni mul'atu. Dhagoonni kun akkamitti dhaabbachuu danda'an?

Kun taappellaa kilinika jalqabaa 'Smaart Innat' jedhamuuti. Taappellaan kun utubaa mukaa irratti fannifamee kan argamu yoo ta'u, odeeffannoowwan garaa garaa waa'ee kilinika kana oddeessan irratti barreffamanii argamu. Kanaafuu namni salphumatti isaan qunnamuu danda'a.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaanii argaa jirru namoota afur taa'aani iddoo tokko taa'anii waan tahee hojjechaa jiran argaa jirra. namaoonni namoonni kun lama dhiiraa yoo taa'an, lama ammoo dubara kan taa'aniidha.

Kun mana amantaa amantii waaqeffannaati. Manni Amantaa kun bifa geengoo kan qabu yoo ta'u, bantiin isaa halluu diimaa dibamee jira. Gidaarri isaa ammoo halluu adii dibamee kan jiruudha. Gidaara isaa gidduu irraan halluun alaabaa Abba Gadaa dibamee jira.

madda bishaanii kan ta'eefi nama bakka kanatti argamee bishaan kana meeshaatti waraabbachaa jiru argaa kan jirrudha. kunis namoota lama yoo ta'an inni tokko irraa siqeet jira. inni tokkommoo waraabbachaa jira.

Kun galma yaadannoo injifannoo Adwaatiif ijaaramedha. Galmi kun seensa garaa garaa kan qabu yoo ta'u, Finfinnee Birbirsa Goorotitti argama. Galmi kun bifa baay'ee namatti toluun kan ijaaramee fi wantoonni baay'een waa'ee injifannoo kana himan keessatti argamanidha.

Fuulaa fi gogaa qaama dubartootaas haa ta'u gogiinsa qorra irraan dhufu irraa kan nama eegu dibata kanadha. Dibatoonni akkasii mana kuusaa qorichaa garaa garaa keessaa kan argamuu danda'anidha. Innis waarshaa keessatti oomishama.

Namni haalluu gogaa qaamaa adii ta'e qabuu fi uffata guutuu suufii jedhamee beekamu kaawwatee jiru kun, meeshaa muuziqaa taphachaa jira. Meeshaan muuziqaa inni taphachaa jiru kun maqaan isaa kan jedhamu yoo ta'u, sagalee hedduu bareedaa ta'e qaba.

Manni kun dhagaa, simmintoo fi sibiilota garaa garaa irraa kan ijaaramee jirudha. Manni akkasi jabaa waan ta'eef, umurii dheeraa jiraachuu kan danda'udha. Kellaa cimaa kan qabudha. namoonni mana akkasii keessa jiraachuu jaalatu.

Namoonni kunneen uffata aadaa uffatanii sirbaa fi ragadaa jiru. Namoonni kunneen umuriin dargaggoota yoo ta'an, uffata aadaa haalluuwwan:diimaa, adii fi cuquliisa qabu kaawwatanii fi harka isaanitti eeboo qabatanii utaalanii sirbaa fi ragadaa jiru.

Kun daandii guddaa namoonni irra deemaa jiranidha. Daandii kana cinaa gamoowwan adda addaa ijaaramaa jirantu jira. Gamoowwan ijaaramaa jiran kun dhedheeroo fi babal'aadha. Daandii kanarra achi gara duraatti fagaatee maaltu argama?

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

buufata geejjiba ammayyaa kan xiyyaaraa kan ta'e argaa kan jirrudha. kunis xiyyaarota baayyee kan of keessaa qabudha. xiyyaaronni kunneen ammoo xiyyaarota biyya keenyaa biyya Itoopiyaa yoo ta'an lakkoofsi isaanii baayyeedha.

Amantaan Ortodoksii amantaalee gurguddoo addunyaa irra jiran keessaa isa tokko yommuu ta'u, hordoftoonni amantichaa gara mana amantaa isaanii deemuu ni waaqeffatu. Yeroo baay'ee immoo uffata adii uffatanii gara mana amantichaa dhaqu.

Oromoon sabboontota danuu qaba. Dubartiin kun uffata aadaa saba Oromoo uffattee, faaya miidhaginaa callee irraa hiojjetamee jiru addaa fi morma isheetti godhattee bareeddee kan mul'attudha. Dubartiin kun shamarree Oromoo ta'uun ishee ifaadha!

Kun, kophee dha. Kopheen kun gogaa bineeldotaa irraa kan hojjatame yoo ta'u, haalluu keelloo burtukaan akan qabuu fi kopheen akka kanaa kun waqtii gannaa yeroo roobni roobuu fi dhoqqeen jiru kan kaawwatamuu dha.

Namoonni kunneen lamaan kun inni tokko abbaa amntii mana Kiristaanaa Kaatoliikii Itoophiyaa yoo ta'an, ishee lammaffaan immoo kantii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aaddee Adaanach Abeebee dha. Waldaan Kaatoliikii Itoophiyaa, waldaalee Kaatolikii sirna warra bahaa hordofan keessaa ishee tokko.

Dhugaatiiwwan lallaafaa gosoota adda addaa saamsamanii iddoo tokko kaa'amanii jiru . Maqaan dhugaatii lallaafaa kanaa ' Daankiiraa ' jedhama . Dhugaatiin kun Itiyoophiyaa keessatti oomishama . Innis alkoolii irraa bilisa kan ta'eedha.

Kun raadiyoonii jedhama. Meeshaan kun meeshaa odeeffannoo garaa garaa bifa raadiyoon tamsa'u dhageeffachuuf gargaarudha. Raadiyoo keessattuu yeroo durii madda odeeffannoo isa amanamaa fi isa guddaa kan turedha. Amma garuu baay'ee gadi bu'aa dhufeera.

muka guddaa gaaddisa qabu fi bineeldota muka kana jalatti argaman argaa kan jirrudha. isaani bineeldota re'oota jedhamuun beekkaman yoo ta'an baayyinaan muka kana jalatti argamaa kan jiranidha. mukeeliin biroos asirraa fagaatanii ni argamu.

Kunnneen madaala hangaa, mallattoo haqaa kan ta'ee fi madooshaa kan abbootiin seeraa qabatanii murtee itti murteessaniidha. Akkasumas kitaabileen yookiin galmeewwan adda addaa bakka kanatti argamu. Madooshaan kun bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u, madaalli hangaa kun ammoo bifa arroowa qaba.

Buufanni konkolaataa bakka konkolaataan dhaabbachuudhaan namoonni dhaqanii itti fayyadamanidha. Bakka kanatti konkolaataan hedduun jiraachuun isaa imaltoonni konkolaataa dhabanii akka hinrakkanee taasisuu danda'a. Haata'u malee bakkeewwan kaanitti immoo homtuuyyuu dhabamuudhaan namoonni rakkina guddaa argu.

Soofaa magariisni gola gidduu kaa'amee jira. Soofaa gola gidduu dhaabbatee jieu duuba biqiltuun bareedinaaf oolu ni argama. Teessoon gola gidduu taa'ee jiru kun mukaa, jirbii fi uffata irraa kan hojjatameedha.

Buddeen xaafii diimaa fi adii irraa hojjatamanii saanii irra diriirfaman irratti ittoon gosoota adda addaa ba'anii argamu. Ittoowwan kanneen keessaa muraasni ittoo lukkuu, ittoo diimaa, waaddii , raafuu fooniin fi laaffisoon keessatti argama.

smSaboonni naannoo uummattoota kibbaa kan mursii fa'aa jedhaman aadaa addaa kan fuula isaanii waan adii fakkaatu dibatanii fi uffata callee waliin hidhatu. Anaan baay'ee kan na dhibe immoo hidhii isaanii kutanii suphee keessa galchuu isaaniiti.

Qonnaan bultoonni baay'een isaanii lafa qonnaa isaanii irratti yeroo hunda argamuudhaan midhaan facaasaniif kunuunsa gahaa gochuudhaan beekamu. Kana jechuun yeroo inni haramaa godhatu dafanii keessaa buqqisuudhaan galii gaarii irraa argatu. Kun immoo callaan galu qulqulluu akka ta'u taasisuus nidanda'a.

Daandii cinaa fi gamoo cinaatti kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaatu gurguramaa jira. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen kan akka:moosee, qullubbii adii, qullubbii diimaa, qaaraa, hundee diimaa, raafuu, raafuu maramaa faa fi kanneen biroo yoo ta'an, kuduraa fi muduraan kunneen nyaataf oolu.

Bakki kun, bakka gabaa beeyiladoonni garaa garaa keessatti gurguramanii dha. Bakka gabaa kanatti kan gurguramaa jiran indaaqqoowwan yookin immoo lukkuuwwanii dha. Lukkuuwwan gosoota bineeldotaa keessaa allaatti keessatti kan ramadaman yoo ta'u, nama faana mana keessa kan jiraatanii dha.

Gammachuu dhalootaa dabaluuf dirree fi bakka bashannanaa qopheessuufiin itti gaafatamummaa uummataati. Daa'imman kun marti boqonnaa isaaniif iddoo bashannanaatti kan argaman yommuu ta'u, kunis fayyummaa sammuu fi qaama isaaniif baay'ee murteessaadha!

Wanti lafa taa'ee jiru sibiila moo muka? Iddoon inni kaa'amee jiru lafa biyyee ta'erra moo lafa simintoorra? Wanti Kuni faayidaa ni qabaa? Meeshaan Kuni faayidaalee akkamii kennuuf Kan ooludha? Halluun Isaa Kan maal fakkaatudha?

Namoonni kunneen namoota uffata aadaa Oromootii faayamanii miidhaganii marga harkatti qabachuun gara Irreechaa deemaa jiranidha. Namoonni kunneen uffata aadaa Oromoo bakka garaa garaa uffatanii bareedaniii gara bakka irreeffannaa deemaa jiru.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun nyaata bareedaa fi miidhagaa kan tahedha. nyaanni kun ittoo lama tahe qodaa wayiitti qophaa'ee jira. nyaanni kun nyaata maali irra kan hojjetameedha. nyaata kana eenyutu qopheesse?